Geejjiba jechuun wantoota tokko fe'uudhaan bakka tokkoo gara bakka tokkootti daddabarsuu kan dandeenye yoo ta'u, konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko ta'ee akkasumas fe'umsa namaa yookiin meeshaaleetiif kan tajaajiludha. Akkasumas wanti tokko bakka tokkoo ka'ee bakka biraatti geessuuf kan tajaajiludha.

Qonna jechuun gosa hojii keessaa tokko yommuu ta'u, innis lafa qotuu horii horsiisuu jechuudha. Qonni hojii biyyoota gara garaa keessatti hojjetamu yommuu ta'u, biyyoota guddina guddachaa jiran keessatti immoo akka lafee dugdaatti kan tajaajiludha.

Meeshaalee manaa jechuun waantota mana keessatti itti fayyadamnu, nu barbaachisan keessaa isa tokkodha. Meeshaalee nyaata, Meeshaalee uffataa, Meeshaalee kanneen kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Meeshaalee waajiraalee kan jedhamu immoo itti fayyadamuun nu barbaachisu, kanneen akka kompiitara, laapitooppii fi bilbilaa

Barumsa jechuun adeemsa ilmi namaa waa baruu yookaan yaaluu shaakaluu fi itti fayyadama keessaa tokko yoo ta'u, karaalee ittiin dandeettii babal'ifachuu fi jiruu jireenya keenya kan ittiin mijeeffachuu dandeenyu keessaa isa tokkodha.

Faaya jechuun bareedina yookiin miidhagina keessaa tokko yommuu ta'u, namoonni yeroo sagantaa garaagaraa itti bareeduu fi itti miidhaguuf kan itti fayyadamanidha. Isaan keessaa kanneen akka dibata garaagaraa haala uffannaa aadaa garaagaraa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a.

Beeksisa jechuun adeemsa daldalaa fi hojii keessaa tokko yommuu ta'u, karaalee ittiin daldalaa fi hojii keenya ittiin ibsannudha. Karaalee lamaa fi isaa oliin kan ibsamuu danda'udha. Karaa tokkoffaan barreeffamaan ibsuu fi karaa inni lammaffaan sagalee fi karaalee sooshaal miidiyaatiin ibsuu kan dandeenyudha.

Barumsa jechuun adeemsa ilmi namaa waa baruu yaaluu yookiin shaakaluutiif itti fayyadamnu keessaa tokko yammuu ta'u; karaalee ittiin dandeetti, ga'umsa, argachuu fi ittiin gargaaramnu keessaa isa tokkoodha.

Hawwaasa jechuun garee namootaa naannoo tokko jiraatan fi haala jiruuf jireenya isaanii waliin gaggeeffatanidha. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan yookaan dhiigummaa akkasumas firummaa kan waliin qaban jechuudha.

Nyaata jechuun wantoota bu'uura ilma namaatiif barbaachisan keessaa tokko yommuu ta'u, innis kanneen isaan irraa qophaayan nyaata kanneen akka biqilootaa, beeyladootaa, fi kanneen biroo irraa kan qophaa'anidha.

Rifeensa jechuun uumamaan kutaalee qaama keenyaa irratti bakkeewwan gara garaatti kan argamu yommuu ta'u, baay'inaan immoo buqqee mataa keenyaa akkasumas immoo naannoo qaama saalaa fi bobaa keenyaa jalattifaa argamuu kan danda'an keessaa isaan tokkodha.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensaa keessaa tokko yommuu ta'u, kan namootatti dhiyaatanii nama waliin dhiyaatan keessaa isaan tokko dha. Isaan keessaa kanneen akka saree, adurree faa akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya. Bineensota alaa warri jedhaman immoo warra namarraa fagaatanii bosona keessa jiraatan kanneen akka leencaa, qeerransa, jaldeessaa fi kan kana fakkaatanii dha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota ilma namaatiif mana keessatti barbaachisan keessaa tokko yommuu ta'u, kanneen akka meeshaa nyaataa, meeshaa uffataa, meeshaalee ciisichaa fi waan kana fakkaatan yoo ta'u, meeshaalee waajjiraalee jechuun waajjira keessatti kan itti fayyadamuuf nu gargaaran keessaa kanneen akka kompiitaraa, laapitooppii fi teessoowwan gara garaa kaasuun ni danda'ama.

Beeksisa jechuun adeemsa daldaalaa fi hojii keessaa tokkoo yammuu ta'u; karaalee ittiin daldaala yookiin hojii fi sagantaa garaa garaa ittiin hojjetan keessa tokko. Innis karaalee garaa garaa ittiin hojjetan keessaa tokkoo; karaalee barreeffamaa, karaalee miidiyaa hawwaasaa fi kan kana fakkaataniin ni darba.

Ispoortii jechuun gosoota taphaa keessaa tokko yommuu ta'an, innis kan gargaaru jabeenya qaamaa, fayyaa, bashannanaa fi kan kana fakkaatudha. Ispoortii gosa garaa garaatu jiru. Isaanis kubbaa taphachuu, bishaan daakuu, fiigicha, utaalchoo fi kan kana fakkaatan akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya.

Hawaasa jechuun garee namoota naannoo tokko keessatti waliin jiraatanii fi akkasumas haala jiruuf jireenyaa waliin gaggeeffatan jechuudha. Maatii jechuun immoo namoota garee mana tokko keessa waliin jiraatanii fi akkasumas dhiigummaa yookiin firummaa waliin qaban jechuudha.

Bineensota manaa jechuun bineensota nama waliin walitti dhiyaatan yommuu ta'u fakkeenyaaf kanneen akka saree, adurreeti . Bineensota alaa jechuun immoo namartaa fagaatanii bosina keessa kanneen jiraatan kanneen akka leencaa qeerransa , jaldeessa, qamaleefa kaasuu ni dandeenya

Biqiloota jechuun uumamaan halluu magariisa kan qaban yommuu ta'an, ifa aduurraa nyaata mataa isaanii kan qopheeffatan kan ta'edha. Karaan isaan ittiin nyaata mataa isaanii qopheeffatan Kun immoo footooseenteesisii jedhama. Biqiloonni madda galii fi madda kunuunsa naannoo fi madda fayyaa naannoo jedhamuun beekamu.

Meeshaalee Mana jechuun wantoota mana keessatti jireenya namatiif barbaachisan yookiin itti fayyadamuf nu gargaraan keessa tokko yemmu ta'u, kanneen akka meeshaalee uffanna, meeshaalee nyaata, meeshalee ciusichaa fi kanneen kana faana wal-fakkatan ta'u danda'a.

Hoggantoota beekamoo jechuun hoggantoota biyya tokko keessatti ga'ee olaanaa qabanii fi dandeettii hoggansa cimaa qabaniidha. Fakkeenyaaf hoggantoota beekamoo keessaa muraasa isaanii kaasuu kan dandeenyu yoo ta'u; Abiraam Linkoon fi Doonaald Tiraamp fudhachuun ni danda'ama.

Ogummaa jechuun kalaqa, dandeettii fi hojii yommuu ta'u, uumamaa fi barnootaan kan argamudha. Aadaan jechuun immoo haala duudhaa fi safuu ittiin bulmaata Saba tokkoo kan ibsuu fi akkasumas eenyummaa Saba tokkoo kan calaqqisiisudha.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota soorataa yommuu ta'u, Isaanis biqiloota irraa kan argamanidha. Kuduraalee fi muduraaleen Akka ijaarsa qaamaa fi fayyaa soorata irratti gahee guddaa kan qabanidha. Akkasumas soorata addunyaa kanaarrati baay'inaan kan sooratamanidha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaa yookiin kaafama suuraalee fi ogummaa garaa garaa kan uumamaa fi barumsaan argamu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo haala ittiin waan tokko ijaaruu fakkeenyaaf kanneen akka gamoo, manneenii fi kan kana fakkaatanidha.

Rifeensa jechuun kutaalee qaama keenyaa keessaa tokko ta'ee bakkeewwan garaagaraatti kan argamu yoo ta'u, baay'inaan mataa keenyaa fi naannoo qaama saalaa , bobaa jalatti argamuu kan danda'udha

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota soorataa yommuu ta'an, isaan biqiloota irraa kan argamanidha. Kuduraalee fi muduraaleen ijaarsa qaama namaa fi fayyaa soorataa irratti guddaa kan qabu akkasumas soorata addunyaa kanaarratti baay'inaan sooratamudha .

Mana jechuun dawoo yookiin gaaddisa ilma namaa yommuu ta'u kan inni ijaaramu mukaa fi biyyee akkasumas immoo dhagaa gara garaarraa ijaaramuu danda'a. Mana jireenyaa jechuun immoo adeemsa jiruuf jireenya ilma namaa keessatti bakka namoonni yeroo hedduudhaaf keessa jiraachuudhaaf keessaa isa tokkodha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota tajaajila uummataa fi guddina dinagdee biyya tokkoof gargaaran yommuu ta'u, kan akka mana barumsaa, daandii, ibsaa fi kan kana fakkaatan kan qabatedha.

Daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa meeshaalee fi tajaajiloota yommuu ta'u, namoota lamaa fi isaa ol gidduutti akkasumas biyyoota garaagaraa gidduutti kan adeemsifamudha. Gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti adeemsifamudha.

Biqiltoota jechuun uumamaan haalluu magariisa kan qabu yoo ta'u, ifa aduu irraa nyaata mataa isaa qopheeffachuun kan beekamu dha. Adeemsi ittiin nyaata qopheeffatu kun immoo footoosenteesisii jedhamee beekama. Biqiloonni madda nyaataa, madda eegumsa naannoo fi madda bashannanaa keessaa isaan tokko dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bu'uuraalee misoomaa naannoo tokko barbaachisu yookaan naannoo tokko jiru keessaa tokko kan ta'e yogguu ta'u, innis bakkeewwan daawwannaa, bashannanaafi kanneen kana fakkaatan bishaan daakichaa haraa fi iddoo tapha gara garaa kan qabudha.

Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaalee gosoota garaagaraa irraa dhufan ta'ee kanneen boca yookiin haalli isaanii gargar ta'e keessaa isaan adda adda kan ta'anidha. Kanneen akka meeshaa aadaa, Meeshaalee qonnaa, Meeshaalee uffannaa, Meeshaalee barnoota fi kanneen kana fakkaatu akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama.

Kitaabota jechuun madda beekumsaa yookiin kuusaa jechootaa keessaa tokko yommuu ta'an, matseetii jechuun ammoo iddoowwan keewwama suuraalee fi fakkiiwwan gara garaa keessaa isa tokkodha. Gaazexaawwan jechuun immoo madda beekumsa irraa argannu keessaa isa tokkodha.

Alaabaa jechuun ibsutuu eenyummaa saba tokkoo yoi ta'u; kanneen keessaa Asxaan immoo qaama alaabaa sanaa keessaa tokko yommuu ta'u, ibsituu birmadummaa yookiin walabummaa akkasumas bilisummaa, wal qixxummaa fi jaalalaa fi kan kana fakkaatan ibsuun kan beekamu dha.

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun namoota hoggansa biyya tokkoo keessatti gahee ol-aanaa qabaniifi dandeettii hoggansa cimaa qabaniidha. Hoggantoota bebbekamoo akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenyu keessaa Abirihaam Liinken, dooktari Abiyyii, Doonald Tiraamp akka fakkeenyaatti kaasuun ni dandeenya.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota soorataa yommuu ta'an Isaanis biqiloota irraa kan argamanidha. Kuduraalee fi muduraaleen ijaarsa qaamaa fi fayyaa namaa irratti kan fayyadanidha. Akkasumas soorata addunyaa keessaa Isa tokkodha

Meeshaalee barreeffamaa jechun wantoota ilmi namaa ittiin waanta yaada garaa isaatii, ilaalcha sammuu isaa waan tokko irratti katabee yookiin ittiin barreessuudhan yaada tokko cuunfee bakka tokkotti ittiin katabu keessaa inni tokko meeshaalee bareeffamaa jedhama.

Kitaabota jechuun maddeen beekumsaa yookaan kuusaa jechootaa keessaa tokko yommuu ta'u, matseetii jechuun immoo bakkeewwan suuraa yookaan fakkiiwwan garaagaraa keessa jiran jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo madda odeeffannoo yookiin madda odeeffannoo keessaa tokko kan ta'edha.

Mana dhugaatii jechuun iddoo dhugaatiiwwan gara garaa itti qophaa'u yookaan dhugaatii lallaafaa akkasumas dhugaatiin alkoolii itti qophaahu yommuu ta'u, mana nyaataa jechuun immoo bakkeewwan nyaatni garaa garaa itti qophaa'an kanneen akka hoteelaa fi kanneen biraa kaasuun ni danda'ama.

Geejjiba jechuun wantoota tokko fe'anii bakkaa bakkatti dabarsuu fi bakkaa bakkatti sochoosuu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko yommuu ta'an, kanneen uummata fe'uu, meeshaalee fe'uu fi kanneen biroo hojjechuuf kan oolanidha.

Kitaabota jechuun madda beekumsaa yookiin kuusaa jechootaa keessaa tokko yommuu ta'u, matseetii jechuun immoo bakka fakkiiwwan yookiin immoo suuraawwan gara garaa keessa kaawwamuu danda'an keessaa tokko yommuu ta'u, gaazexeessaawwan jechuun immoo madda odeeffannoo oduu irraa argannu keessaa tokko kan ta'edha.

Ispoortii jechuun gosoota taphaa keessaa tokko yommuu ta'u, innis kan inni gargaaru jabeenya qaamaa, fayyaa, bashannanaa fi kan kana fakkaatanidha. Ispoortiin gosoota gara garaatu jiru. Kubbaa taphachuu, bishaan daakuu, fiiguu, utaaluu fi kan kana fakkaatan akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya.

Geejjiba jechuun tajaajila daddabarsa meeshaalee yookiin namoota bakka tokkoo gara biraatti ittiin taasifamudha. Turizimiin bakka hawwata daawwannattootaa ta'uun kan gargaaramnudha. Immigireeshiniin godaansa namootaa yookaan bineeldotaa bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamudha.

Ispoortii jechuun gosoota taphaa keessaa isa tokko yemmuu ta'u Innis Kan gargaaruu jabeenya qaamaa, fayyaa, bashannanaa fi Kan kana fakkaatanif Kan nu gargaaranidha. Gosoota ispoortii gosoota garaagaraa tu jiru kubbaa taphachuu, bishaan daakuu, fiiguu fi Kan kana fakkaatan akka fakkeenyaatti ni ka'u.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota miidhaginaaf itti fayyadamnu keessaa tokko yoo ta'u innis kanneen akka caaccuu, uffata aadaa fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Isaanis guyyoota Akka cidhaa sagantaa gammachuu fi guyyoota garaagaraa itti fayyadaman

Meeshaalee manaa jechuun wantoota mana keessatti nu barbaachisan yommuu ta'u, kanneen akka meeshaalee uffannaa, meeshaalee ciisichaa fi kan kana fakkaataniin kan wal qabatu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya.

Kitaabota jechuun kuusaawwan jechootaa yookiin madda beekumsaa keessaa tokko yommuu ta'an; Matseetii jechuun immoo iddoowwan suuraa fi fakkiileen gara garaa jiraatan keessaa tokko dha. Gaazexaawwan jechuun immoo iddoo oduu gara garaa irraa argannu keessaa isaan tokko dha.

Dhugaatii jechuun gosoota dhangala'oo tokko yommuu ta'an kan namoonni dhuguuf itti fayyadamanidha. Dhugaatiin gosoota garagaraatu jiru isaan keessaa aalkoolii akkasumas lallaafaa kaasuun ni danda'ama dhugaatii gosoota garagaraarraa oomishamaa kanneen akka midhaan boqqoolloo , qamadii garbuu kaasuu ni dadeenya

Siyaasa jechuun adeemsa murtii miseensa garee tokkoo, ilaalcha isaanii, dinaagdee, bulchiinsa fi mirga namummaa fi biyya tokko keessatti irratti wal falman yemmuu ta'u, akkasumas immoo guddina dinaagdee biyya tokkoo mirkaneessuudhaaf waliin hojjetan keessaa isa tokkodha.

Hawaasa jechuun garee namoota naannoo tokko keessatti waliin jiraatanii fi waliin jiruu fi jireenya isaanii gaggeessanidha. Maatii jechuun namoota mana tokko keessa waliin jiraatan yookiin kan dhiigummaa fi firummaa waliin qabaachuu danda'anidha.

Nyaata jechuun madda soorrata ilma namaa kan ta'e yoo ta'u, innis kan inni fayyadu jireenya ilma namaa itti fufsiisuuf yoo ta'u, kan isaan qophaa'uu danda'an keessaa tokko, midhaan biqilootaa fi kanneen biroo irraa qophaa'uu ni danda'u.

Amantaa jechuun wantoota ijaan hin mul'annee fi hin qaqqabatamne akkasumas namoonni yaada sammuu isaanii nu fayyada jechuun sammuu isaa amansiisee kan itti jiraatudha.

Oduu jechuun gosoota waliin dubbii keessaa tokko yommuu ta'u, innis namoota lamaa fi lamaa ol gidduutti kan gaggeeffamudha. Akkasumas karaalee yaadota keenya ittiin ibsannuu fi wantoota nu barbaachisan irratti haal-dureedhaan irratti marii'achuu dandeenyu keessaa isa tokko.

Kopheewwan jechuun gosoota uffannaa ilmaan namootaa keessaa tokko yommuu ta'u innis miillatti kan uffatamudha. Kopheewwan gosa gara garaatu jiru. Isaanis ,kopheewwan gogaa irraa hojjetamanii fi kopheewwan kuullawaa fi wantoota akka ispoonjii gara garaa irraa hojjetamanidha.

Siyaasa jechuun adeemsa murtii garee siyaasaa tokkoo ilaalcha isaan dinaagdee, bulchiinsa fi mirga birmadummaa biyya tokkoo keessatti ammayyaa fi guddina dinaagdee biyya tokkoo irratti waliin hojjechaa yookaan itti fayyadamanidha.

Ogummaa jechuun kalaqa dandeettii hojii yommuu ta'u, uumamaa fi barnootaan kan argamudha. Aadaa jechuun immoo haala duudhaa safuu uummata tokko ifatti insuu fi eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha.

Ji'ogiraafii fi seenaan damee saayinsii yommuu ta'u, Ji'ogiraafiin waa'ee lafaa fi wantoota lafarratti ta'an kan qoratu yommuu ta'u, seenaan immoo waa'ee waanta ta'ee darbee fi wantoota seenaa ta'anii darban kan qoratudha.

Faashinii jechuun wantoota jireenya keenya keessatti itt fayyadamnu irratti yeroodhaa yerootti fooyya'ee yookiin haarahee kan dhufu yoo ta'u, fakkeenyaaf kanneen akka: uffannaa, kophee, akkasumas bilbila garaa garaa illee ta'uu danda'a.

Elektirooniksii jechuun damee saayinsii uumamaa keessaa tokko ta'ee, kan waa'ee yaa'insa elektirooniksii fi teknooloojii garaa garaa qoratu damee saayinsii kanaa keessaa tokko kan ta'edha.

Oomishaalee Suuparmarketii jechuun wantoota gurguraaf yookiin bittaa dhaaf uummata gidduu tti geggeeffamu yoo ta'u, kanneen akka oomishaalee nyaataa, oomishaalee barnootaa, oomishaalee uffannaa, kan kana faana wal qabatan akkasumas jiruuf jireenya namaa keessatti fayyadan keessaa isa tokko dha.

OOmishaalee suupparmaarkeetii jechuun nyaatamuudhaaf yookiin gurguramuudhaaf kan qophaaye yoo ta'u, innis kanneen akka oomishaalee qonnaa, daldalaa, industirii fi kanneen kana fakkatanidha.

Biqiloota jechuun uummamaan halluu magariisaa kan qabu yoo ta'u nyaata isaa ifa aduurraa kan qopheefatuu fi adeemsi nyaata isaa qopheefatu Kun immoo fotoosentessisii jedhama. Biqiloonni madda nyaata, madda galii fi eegumsa naannoo ta'uun kan beekkamanidha.

Geejjiba jechuun waan tokko fe'uudhaan bakka tokkoo gara bakka biraatti daddabarsuu yommuu ta'u, konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko yeroo ta'u, namoota yookiin meeshaalee gara garaa fe'uudhaan bakka tokkoo bakka biraatti dabarsuun tajaajila kan kennudha.

Mana jechuun dahoo ilma namaa yookaan ijaarsa garaagaraa yommuu ta'u, kanneen inni irraa ijaaramu kanneen akka mukaa, dhagaa, biyyee fi kan kana fakkaatan yommuu ta'u mana jireenyaa jechuun adeemsa jiruun ilma namaa bakka tokkotti keessatti walitti qabamee jiraatu jechuudha

Uumama jechuun uumamumaan uumamee naannoo tokko kan jiraatu yemmuu ta'u, kanneen lafa irratti biqilanii yookaan hubamanii biqilootaa fi kanneen biroo ta'uu danda'a. Naannoo jechuun immoo naannoo biqiloonni yookaan immoo waantonni uumamaa sun jiraatanii yookaan walitti qabamanii jiraatan naannoo jedhama.

Oomishaalee suppeer markeeti jechuun wantoota gabaadhaaf dhi'aatan yookiin kanneen namaaf barbaachiisan keessa isa tokko ta'e, gabarratti gurguruufi bitu kan itti fayyadamnu keessa isa tokko yoo ta'u, kanneen akka meeshaalee barnoota, meeshaalee nyaata, uffataa fi kan kana fakkatan faana wal-qabachuu danda'u.

Amantaa jechuun wanta ijaan hin mul'annee fi qaqqabatamuu kan hin dandeenye akkasumas immoo namoonni yaada mataa isaanii ittiin amananii yookaan fudhatanii akka isaaniif ta'utti ittiin jiraatan keessaa isa tokkodha.

Geejjibaa jechuun wanta tokko fe'uu dhaan bakka tokkoo gara bakka tokkoo tti daddabarsuu yommuu ta'u,; Konkolaataan immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko yommuu ta'u, uummata tajaajiluu yookiin fe'uu dhaan iddoo tokkoo iddoo biraatti dabarsuu akkasumas immoo meeshaalee fe'uun bakka tokko bakka biraatti dabarsuu jechuu dha.